Tɔdziŋu aɖe egbɔ tso etɔ dzi eye wole hem ɖe go eye wolé elã geɖee, elã la, ye ma ame ɖeka lɔ elã la ɖe rɔba gba aɖe me eye wòkɔ ɖe abɔ heyina ɖe aƒuata eye ame kpɔtɔewo wole eŋua hem ɖe go.

Eʋuƒohabɔbɔ aɖe hã enye esia. Wofɔ woƒe ʋuwo da ɖe afi sia eye wodometɔ aɖewo katã lé ati aɖe ashi vevie henɔ eʋu sia ƒom. Zagunɔwo le wo ameawo me elabe eʋu gã ɖewo hã le eme eye ame aɖewo hã wonɔ hakpaviwo ƒom le wo megbe eye ame aɖewo hã nɔ ha dzim.

Megbogbo aɖewo le afi sia le gbe lɔm eye woŋlɔ nanewo lé ɖe asi keŋ yi ke fia be edunyahehe ƒe nyawoe eye gbadagbawo alo asrafowo hã le atsitre ɖe wo ŋugɔ henɔ gbɔ kpɔm be be dedienɔnɔ le dzi yim

Lãmese fefe aɖe le edzi yim eye ŋutsuwoe nɔ fefe sia wɔm eye abo dam wole, ame aɖewo le ɖusi me eye ame aɖewo le miame eye wole hoŋlim le abo sia dada me vevie.

Atsiaƒu mee ya ale be ameawo le tɔdziʋua aɖe me eye tɔdziʋu la etsɔ ke tɔdziʋu la le nyɔnyrɔm eye amewo le agbagba dzem be ye woa di agbe le tsia me.

Tsigã aɖe le dzadza le du sia me eye etsi ɖɔ ɖe anyigba ale gbegbe. Amewo katã si le dua me le gota la, wo katã wotsɔ xexi ɖe asi eye wokɔ xexi tsyɔ ta na wo ɖokuiwo hafi le zɔzɔm le dula me.

Dɔwɔla siawo la, wole afi sia henɔ edɔ wɔm vevie le keteke gakpo me, emɔ si ke keteke ato dzi la yi ƒe dɔ ye ya wɔm wole le afi sia wole edzram ɖo vevie eye wo sɔgbɔ ale gbegbe ketekea hã eɖe hã le emɔ la dzi.

Ame tsitsi aɖewo ame tsitsi wɔme eve aɖewo eye wova suku kpo dzi eye wo kpakple sukuviawo le edze fem. Le edze fefe sia me la, wo le ampe tum vevie ŋutɔ kple ɖevi siawo ale be ɖeviawo wo le dzidzɔ kpɔm ale gbegbe.

Amewo le ƒuta eye tɔdziŋu gbogbo aɖewo le eƒua ta, ame gbogbo aɖewo, eɖewo nɔ anyi ɖe tɔdziŋua me eye eɖewo le atsitre ke tɔdziŋuawo katã me la, eɖɔ vovovowo wole eŋu la me, eye ame aɖewo hã le eɖɔawo gbɔ kpɔm.

ɖevo woame etɔ̃ aɖee nye esia eye ame tsitsi ɖeka kpe ɖe wo ŋuti. Wo katã wonye Yevuwo eye wole kplɔ̃ aɖe ŋu. Ekplɔ̃la dzi la nu kuklui geɖewo le kplɔ̃la dzi eye wotsɔ kuna nu tso dzɔdzɔmenunya ŋu hã wole kplɔ̃la dzi eye wonɔ numekuku wɔm.

Teƒe sia la, amewo sugbɔ ɖi ale gbegbe, eye egli aɖe le teƒea, amewo sugbɔ eye wowɔ nutata geɖewo ɖe egli la ŋuti le amadede vovovowo me. Eye amewo le teƒea hele nutata sia tɔgbiwo kpɔm.

Afi sia la dɔyɔlawo nyɔnuwo kple ŋutsuwo ŋutsu la nɔ anyi ɖe kplɔ nu eye nyɔnuwo le titre le nŋlɔti kple agbalẽ ɖe asi eye nanewo abe atikewo kpakple tɔwo ha nɔ nuwo dzi eye ame ɖeka ya nɔ zɔzɔm le xɔ la me

Hatsotso aɖe ha nye sia le ƒuta eƒua ta ƒoɖi alegbegbe eye wotsɔe ɖo woɖokuiwo dzi ame aɖewo le gaxawo le asi eye ame aɖewo ha le exawo ɖe asi eye wole ƒua ta dzram ɖo hele gbeɖuɖɔwo katã lɔm le ƒutsia la nu

Exɔ tu ƒe aɖe nye ya. Wo tu xɔa wò yi ɖe dziƒo gake wome wu nu hã ɖe wò. Eye dɔwɔlawo gã nɔ fisia nɔ edɔ wɔm kokoko. Amea ɖewo nɔ eke kum, Amea ɖewo le atsitre, egbea ɖe glia nu eye wò ɖo asi anyi.

Ameha siawo le ati dom, nyɔnuvi si ke do awu ama..amagbe ŋutisiɖiɖi la bɔbɔ eye wònɔ eke xam ɖe ati si wodo la ŋuti eye ame kpɔtɔewo hã nɔ kpekpem ɖe eya amea ŋu.

Teƒe sia hã nye teƒe yike wokɔ dadua aɖewo etso xɔ la me eye kpovitɔwo aɖe nɔ zɔzɔm le xɔ la me nɔ yiyim eye ame aɖewo hã do awu ŋkusiɖiɖi abe amesi wonye gaxɔmenɔlawo ene. Wo dometɔ aɖewo nɔ anyigba kpɔm eye ame aɖewo hã le nunono aɖe ɖe asi.

Emɔdolawo le afi sia wole mɔdodo la dzi emɔa ƒe teƒe aɖe gblẽ eye wile dzram ɖo wodometɔ aɖe tia titre ɖe mɔa ƒe dodome eye wodometɔ aɖewo le godoe me hele dɔwɔm vevie

Mɔdodo aɖe dzi enye esia ameha aɖewo sike do awu vovovowo ɖɔ kuku aɖewo keŋ la wonɔ gasɔ dzi henɔ gasɔ dom eye wole alegbegbe eye wonɔ hoʋlim le wonɔewo dome le mɔdodo la dzi

Ame siawo le afiya he nɔ dzidzɔ kpɔm alegbegbe. Ŋutsuwo kpakple nyɔnuwo eye wò nɔ dzidzɔ kpɔm ɖe. È mlɔ anyi ɖe snow me eye wò nɔ wo ɖokuiwò ɖem le anyigba he kɔ abo henɔ nu kpɔm.

Nyɔnu aɖe kpakple evia enye esia, wole edɔ wɔm le seƒoƒoƒ bɔ me, wolé edɔwɔnuwo ɖe asi, ega hãwo le wo si eye gatsiwo hã le wo si eye wole seƒoƒowo gbɔ kpɔm le abɔ me.

Dzo le bibim. Exɔgãã aɖe le afi sia eye dzo le xɔla bim ale gbegbe eye edzotsilawo hã le afi sia eye wole agbagba dzem hele edzola tsim. Wokɔ woƒe mɔ̃ aɖewo hevee, eye wo etsi kum kɔ kɔ ɖe edzola dzi hele etsim.

Teƒe sia nye tɔ aɖe to eye gakpo kple etɔwo le afi sia dɔwɔlawo le afi sia eye wole agbagbadzem be yewo aszra tɔ la dzi ne ʋuwo nato edzi eye wowɔe ɖo teƒe aɖe ha xo eye gakpo kpɔtɔeawo le anyigbã afi sia eye ʋu aɖewo le agba sia dzi tom